Ekibuga kirimu amayumba mangi aga kkalina awamu n'ago aga bulijjo enguudo ez'enjawulo ezitambulirwamu ebidduka eby'enjawulo ng'emmotoka ppikippiki n'obugaali n'abantu abali ku bigere emiti egyesudde mu mayumba nga giyina ebikoola bya kiragala.

Kkapa ebwamye wansi w'ekyuma ekikadde kyatalagga, kinene ddala. Kkapa eri mu langi nzirugavu etunuulira yagikuba etunuulira agikuba ekifaananyi.

Omukyala muzungu akozesa ekyumakalimagezi ayambadde ekikooti kya kyenvu yeezingiridde ekitambaala ekiddugavu mu bulago.

Ezzike etto lirinnye ku kati waggulu, lyekutte omukono gwalyo waggulu ku katabi k'omuti. Ebikoola by'omuti bya langi ya kiragala.

Emidaala gy'engoye engoye ez'enjawulo zaakolebwa mu bitengi leesu nazo nga zaakolebwa mu bitengi ensawo zaakolebwa mu bitengi biri mu kkala ez'enjawulo kkala eya bbululu, kkala emmyufu, eya kyenvu, eya orange, eya kiragala n'endala nnyingi.

Ekibbo kiri mu langi ez'enjawulo emmyufu, eya kiragala, eya orange, enjeru, enzirugavu era nga kirabika bulungi nnyo kino nga kikozesebwa okutimba.

Ennyumba ez'obusiisira ssatu zaaserekebwa essubi ppaka wansi. Zirina oluggya olunene omuli omuddo ogwa muswaba nga gwa langi ya kiragala.

Emmwanyi zirabika bulungi nnyo era zaabala. Za kiragala tezinnayengera ebikoola bya kiragala.

Ennyanja eriko amayengo ejjinja omwami ayimiridde ku jjinja akutte a eddobo mu ngalo ze ayagala kuvuba byennyanja.

Omusajja musanyufu ayambadde enkoofiira azannyisa obuntu buno ng'abubuusa waya nga bw'abubaka kazannyiikirizi.

Akatale omutundibwa engoye n'ebintu ebirala omwami awalula akagaali maanyigakifuba, ayambadde t-shirt emmyufu n'empale eya bbululu, abaana mm batunudde omukyala n'omwami bali emabega w'omwami aa w'eggaali basanyufu.

Omukyala n'omwana bali mu kiyungu awanaabirwa engalo, amuyigiriza bwe baba bwe banaaba engalo.

Ennyanja eryato mulimu aba abaami babiri bakuba enkasi tebali mu masaati.

Ennyanja nteefu eriko amazzi aga bbululu ebizimbe ekibuga ku lubalama lw'ennyanja kiyina ebizimbe ebirabika obulungi ddala olusozi oluwanvu ku lubalama lw'ennyanja.

Essinzizo. Abantu batudde mu ntebe bawuliriza enjiri obudde bwa kiro. Omusaalaba mu maaso ku katuuti.

Entugga nnya zirina obulago obuwanvu n'amagulu amawanvu ziyimiridde awali omwala gw'amazzi.

Essamba y'ennaanansi abasajja basatu abazungu babiri n'omuddugavu omu balambula essamba.

Ekibe kitunuulidde eyali akikuba ekifaananyi era nga kitudde mu muddo ogukaliridde guli mu langi ya kitakataka awamu n'eya kiragala.

Embogo nnya ziva kunywa amazzi mu nnyanja ennyanja nteefu omuddo ogwa kiragala ku lubalama wamu n'emiti emiziyivu egikutte kiragala.

Mpaabaana ayimiridde mu luggya oluzimbise amayinja, ayina omumwa omuwanvu guliko ebya bbululu n'ebimyufu , ali mu kkala ali mu langi ya kikuusikuusi n'eya bbululu amagulu mawanvu.

Ekiraalo eky'ente, kiriko olukomera lwa miti, abaami basatu bakwata ente, ente erwana okudduka.

Mmotoka ebikoola essamba z'ebirime ssamba eya langi ya gguliini erabika bulungi nnyo.

Amayinja agalabika obulungi era nga manene ddala lino lirabika ggweesezo lya mayinja era nga we gatudde wonna lwazi abasajja basatu batudde ku kiyinja ekinene.

Oluguudo lutambulirwako pikipiki. Omusajja atudde ku pikipiki ayambadde tissaati eya bbululu n'empale eya bbula... enzirugavu n'engatto ezirugavu. Kabangali y'emmotoka eri mu maaso ga pikipiki. Oluguudo luno lwa mwasanjala.

Ennyanja amaato abiri eddene n'ettono enjuba egwa obudde buwungedde.

Ekizimbe kuliko ebipande ebiraga ebitundibwa eby'enjawulo. Kuliko emiryango gy'amaduuka, mulimu awatundibwa engoye ez'abakyala n'emirimu emirala. Oluggya luzimbe bulungi n'obutoffaali obutono. Omuti gulina ebikoola bya langi ya kiragala.

Abakyala basatu omu akutamye akutte olweyo n'ekidomolo kye baasala, omulala atudde. Waliwo obwana bubiri akamu kali bwereere, akalala kali mu ngoye. Basanyufu nnyo omulala yeesibye leesu ayambadde bbulawuzi emmyufu atunudde eri.

Essomero lya kalina era nga likyazimbibwa.

Engabi za bika bibiri, eya kitaka omukwafu n'atali mukwafu, nnyingi ziri mu ttale zimu zitunudde endala zirya muddo.

Ezzike liri mu kibira litunuulidde alikuba ekifaananyi lino lyewuunya.

Ekyalaani ekitunga amasweta omukyala atunga ali yeesibye leesu ayambadde tishaati enjeru erimu obukuubo obwa obukuubo buddugavu ku kitongo ne ku mikono.

Ezzike lisitamye mu muddo ogwa kiragala, likutte ekibala liri mu kulya. Ne mu mukono omulala mulimu ekibala ekya orange.

Ekkanisa nnene, yaserekebwa amabaati amamyufu, amadirisa gaayo gaawundibwa bulungi eri mu langi eya kitaka.

Ennyanja, enjuba egwa. Ekitangaala kikubye mu nnyanja, erabika bulungi ddala.

Obukomo obulabika obulungi ennyo buliko buli mu langi z'enjawulo. Buliko ebigambo Yesu, Katonda, Uganda. Buli mu langi ezaaki eya kyenvu, emmyufu, eya kakobe eya ppinka n'endala.

Abaana bali mabbali w'oluguudo bava ku luzzi beetisse ebidomola batwala mazzi waka.

Edduuka ly'engoye ezikolebwa mu bitengi z'abaami n'abakyala leesu mu langi ez'enjawulo ne ttawulo mu langi ez'enjawulo emmyufu bbululu enjeru n'endala.

Ekimuli kirabika bulungi nnyo ekimuli kiri mu langi ya ye ya kyenvu enjuki ezize kunuunamu mubisi.

Olwazi luvaako amazzi nga gayiika wansi eno kibira kikutte emiti egy'ebikoola bya kkala eyak eya kiragala. Omwami ayimiridde waggulu ku lwazi ali mu kikooti ekya kyenvu.

Abakyala basanyufu bayambadde embira mu bulago ne ku mutwe bayambadde ebikomo ku mikono gyabwe bingi ddala birabika bulungi abamu bayina abaana baabwe ku mugongo.

Enjovu nkulu ddala amasanga gaayo erimu lyamenyeka eyimiridde emabbali waliyo emiti egikutte ebikoola ebya kiragala.

Enjuba egwa ennyanja amaato galiko abantu.

Obudde bwa kawungeezi, enjuba egwa. Eryato ddene ddala liri ku mazzi litambula ennyanja nteefu.

Obudde bwa misana. Ennyanja erimu ebiyaziyazi. Abasajja babiri bayimiridde ku byazi. Ebire

Olubalama lw'ennyanja luliko olusenyusenyu amaato gali mu langi eya bbululu gaawummuzibwa ekizimbe ekinene ensozi ziriko emiti ebikoola by'emiti bya langi ya ya kiragala.

Oluguudo lwa ttaka emabbali waliyo ensiko erimu obuti emitoototo amu n'omuddo ogwa kiragala.

Ebidomola bisatu biyimiriziddwa wansi ku muddo ogwa kiragala guyite gwa ppaasipalamu we biri waliwo ekisenge ekikaddekadde.

Enjuba egwa ekubye mu mazzi galabika bulungi nnyo ddala nnyanja nteefu.

Ennyanja, amaato gali ku nnyanja agali mu langi ez'enjawulo, langi eya kiragala, langi eya bbulu n'enjeru. Ebinyonyi bibuuka waggulu ku mazzi, ebire ebirabika obulungi ennyo.

Engabi nnya ziri ku ttale ly'omuddo ogukaliridde, essatu zitunuulidde eyakuba azikuba ekifaananyi. Emu ekutamye eri mu kulya muddo, omuddo mukalukalu mulimu n'ogukyali ogwa kiragala.

Ebyennyanja eby'enjawulo ebimu bisaleesale ebirala si bisaleesale bya bika bya njawulo ate bitwereddwa mu kkonteyina.

Eki sotta okuleeta omubisi, kiteereddwa ku mmeeza kikulukuta omubisi ogwa langi eya kitaka. A a aka.....kopo ek'ekirawuli kalimu omubisi.

Ono mwami atudde akutte ekibbo kirimu empeke z'emmwanyi ez'e zaggyibwako akakuta za nkalu bulungi zaasiikibwako zirabika bulungi nnyo mu langi eya kitaka ayambadde obusapatu obwa bbululu waliwo akakutiya kazingeko kalimu emmwanyi.

Ssente za bbanka ya Uganda kuliko ak'omutwalo n'aka kakobe ak'olukumi ka kitakataka aakaa ak'emitwalo ebiri kamyukirivu wamu n'aka nkumi ettaano kali mu langi ya kiragala.

Ennyanja nteefu amaato mu gawummuziddwa ku lubalama lw'ennyanja ennyumba zaaserekesa amabaati emiti ebitooke.

Engabi ennene ddala eri mu muddo omukalu emabbali waliyo omuddo ogwa kiragala.

Amaduuka watundibwawo engoye ez'abakyala obugaali n'ebimotoka by'abaana eby'okuzannyisa omwami yeetisse akagaali ka babbebi.

Ssente za Bank of Uganda. Kuliko akapapula ak'emitwalo etaano, ak'omutwalo, aka nkumi ebbbiri awamu n'ak'olukumi.

Ennyama ey'omukyomo eyokeddwa mu kyuma eky'amasannyalaze emyuse bulungi nnyo omwami atandise oggiggyamu ayambadde ettaawo eryeru muyonjo ddala.

Omukyala atudde mu yaafeesi akutte akakopo anywa caayi nga bw'akozesa ekyuma kalimagezi kiri mu mmeeza essimu eri ku mmeeza ebikopo eby'ebbumba biri ku mmeeza.

Erukuubo wakati w'ebizimbe uh watundibwawo ebintu endeku n'ebirala enzikiza ekutte kitangaala kirabikira eri ewasemba omwami ayimiridde mu nzikiza n'abalala bali wano ku mugguukiriro.

Obudde buwungedde enjuba egwa ennyanja ebiyinja biri mu nnyanja omwami a ayimiridde ku biyinja.